Ɖeviwop kple ame tysitsi aɖewo le afi sia. Ŋutsu tsitsi eve wokɔ ɖevi ɖeka ɖe asi eye afɔ wobla nu ɖe afɔ nɛ. Ɖeviawo le eba me zɔm, ɖewo do afɔkpa eye ɖewo hã womedo afɔkpa o.

amewo wóle Ghana flag ɖe asi eye eɖewo le keke me wó nye wɔamitɔwo ɖewo hã wóle atsitre eye wóle zɔzɔm eye bubuawo hã wóle megbe hele dzidzɔ kpɔm

Xɔ vovovowo le afi sia. Xɔ la dze abe exɔ yi ke wotu xoxo ene eye xɔ bubuwo hã wole afi sia. Xɔlawo eɖewo kɔ eye eɖewo le kpuie.

Ŋutsu aɖe le ha dzim, ame bubuwo hã bɔbɔ nɔ anyi ɖe teƒe ma, nyɔnu ɖeka tso eye wòle gbe dom ɖa le eɖokui si.

Amehatutu aɖewo le afi sia eye eɖewo kɔ asi da ɖe akɔta eye eɖewo kɔ asi tsyɔ̃ mo eye exɔ aɖewo hã le woƒe axa dzi eye nu ŋɔŋlɔ vovovowo le xɔ la dzi.

Ame aɖewo do awu ʋi eye wokɔ enu kɔ bu nu kple ŋɔti eye wodo asiwui hã ɖe asi eye wolé mɔtstrii ƒe keke ɖe asi abe amekuku wokɔ de eme ene.